Izy ity dia fitoeram-pisakafoanana iray izay ahitana sakafo maro loko sy maro karazany ao anatin'ny fitoerany. Izay ahitana toy ny mofo, ny lasopy, ny rano, ny galety sy ny sakafo maro karazany.

Ity dia misy boky iray, manga ny fonony, ahitana sarim-behivavy iray eo amin'ny fonony ary ahitana soratra ngeza miloko fotsy ny lohateniny ary ahitana sarim-boromailala.